Qabiyyeen meeshaalee manaa kun bifa ifaa fi dizaayinii dhangala'aa waliin walitti dhufa. Wantoonni ifaa meeshaalee halluu adii fi qulqulluu akkasumas meeshaalee lafa ifaa ittii hin dabsinee waanti kun marti bakka jireenya bal'aa fi dhiphina hin qabne uumuuf haala filatamaadha.